Muntu vaiti akarware besha mupengo vaitoriva oendeswa kwake ega kwaaienda koringirwa pamwepo nekurapiva. Kuitire kuti asatapurire vamweni denda iri.

Matenda mupengo akauya anongana eida kuti muntu umwe naumwe paari akazwi anoda kudzivirirwa, ngaadzivirirwe kuitire kuti dendaro rikapetukira mangwani aazokurirwi ndiro.

Denda mupengo rikauya rinobhuye kuti muntu weshe ngaatore mutombo, ungaa wekubairwa ungaa wekudita. Kuitire kudziirire denda ngekuti rikazopetukire muntu rambouya rinomuuraya.

Madenda mupengo madenda anofanirwe kugara akaziiswa kune vandu kazhinji. Vanoshandisa masi sai nekunyora pamapepa pangaa padzimotikari kuti vantu vagare vakangwara

Tidenda mupengo muntu akarwara zvisina tsarukano inengana eida kuvhenekwa kuenda mberi kunasa kuringira kuona Kuti handidendapi ere ramugumira kana nezvimweniwo aziye zvinorapiwa ndizvo.

Denda mupengo rikauya muntu weshe ungawa mwana kana kana musharukwa muntu weshe unofano kudzivirirwa kubve kweriri kweiteedzerazve zvavanengana vabhiirwa kuti vaite.

Mabesha mupengo akauraya vantu vakawanda yaampo vamweni vaifa nekusaziya vamweniwo ndovainonokerwa kuona mutombo wekushandi.

Mupengo rauya arinei kuti mwana mudoridori muntu musharuka, rinohwahla muntu weshe ngekudaroko weshe unongana eikurudzirwa kutora mitombo dzinopuwa.

Kwakaitika denda mupengo poita muntu unorwara ndiro muntu wakona unengana eikurudzirwa kugara ariega unoendeserwa chinga chikafu kanamutombo ngemuntu wakadziputira.

Vantu vanoringirirwa kumwa mvura yaringirirwa mvura yakabekwe mutombo inoite kuti vasara rwara ingadai ngedenda rinobate vantu kubudikidza ngematsvina anongana ari mumvura pamwepo nemuntaraunda.

Kukauye matenda mupengo apaketiwi kuti pacharapirwa pachibhehlera ere kana kuti pamhene ,pazvitoro kana mupato chinongana cheidiwa kudetsere muntu.

Vakoti neva dhokodheya vaka fundiswa kuti kukaita denda mupengo ngava pfeke zvipfeko zvinoite kuti pa anozo pedza ku batikira muntu une denda iri vanengana vei kumura zvipfeko zva vanenge vaka vhika ndizvo kuti vona vasa chi.

Antu anoziiswa ngematenda mupengo angadai anyuka pashi reshe kana munyika mwawomwo vanoziviswa kuti varapiwe pamwepo nekubairwa.

Madhogodheya nevakoti vakaita ingatei vahwine denda, varirapa rikarapika, vanhu vakaporeswa, vanoite nguva dzekudhibana veipemberera mushando mukuru wavanenga vakaba....

Vana vadodori vanokurudzirwa vabaiwe majekiseni awo anengano akatarwa kubva pavakabarwa Kugumira vaguma pazera rekuti avachafanirwi kuramba veibairwa.

Madhokodheya anoonesana ngezvematenda kakurutu kukauye denda mupengo vanonga vaironzerana vaone kuti zvinohambiswa kudini pamwepo nekubetsera antu.

Nguwa yebesha mupengo antu aizi asagare ari pamwepo kuitire kuti vangatapurirana chitenda ichi ngekuti umwe waiti akabatwe ndicho pamuzi angasagare mwake ega muzi weshe waidzare ndicho.

Vantu vanoonekwa veita mitombo kana kubairwa kakurutu kana kukaitwa denda mupengo peshe reiuraya vantu antu anozodzivirirwa veipuwa mitombo veibarirwa.

Ana mai and vana vadodori anokurudzirwa kuendesa ana kuzvibhedhlera eiongorora matenda akasiyana siyana nekuti majekiseni amweni anongo puwa Ari vana vadoko nekuvadzivirirawo kumadenda mupengo angava.

Vakoti nemadhokodheya ,vanofundiswa maringe nemuntu, ungava mwana mudodori, kungava kubayirwa kwake, kupimiwa kwake, nemitombo dzaanongana akaringirirwa kupuwa.

Vantu vanodzidaiswa maringe nedenda reshura matongo ringadaro reiparadzira kubudikidza ngekusangana pamaponde vanobhiirwazve kuti varingirwe ngazi nguwa iripo.

Vantu muntaraunda dzega-dzega vanoda kuenda kuzvibhedhlera. Veiendavo koringirwa kakurutu vakadhibana vakawanda ngevayani vanengana vane mtenda asingaperi anoda kumwa mutombo zuva ngezuva.

Ari mwana mudoodori, munthu mukuru. Munthu weshe unoda kuvatwa zvakaedzana eipuwawo dzidziso maringe nezvematenda kuitire kuti vasazoashirawo matenda nekusaziya.

Vanoramba vakafundiswa maringe ngemvura kuti muntu umofanirwa kumwa mvura yakachena yakaringirwa neyakabikiwa mutombo kuitira kuti asaashira matenda angadaro eisangana nemvura.

Vanoona ngezveutsanana mundaraunda vanofundisa vantu kushamba nyara dzavo kakurutu vabuda muzvimbuzu neapo pavanongana veida kurya.

Madhokodheya anofundiswa akadhibana neayungu .Anezve nguwa yekuvhakachirwa ngevantu vanobve kubanze kwenyika ,veionekwa veibhiirana kubudikidza kwematenda nekurapwa kwawo.

Antu anofundiswa kakurutu ngematenda nekudziirirwa kwawona, nekuti antu anofanirwa kudini kana paite matenda kana munhu asangana nedenda kungadai ngekurwara.

Muntu weshe unoningirirwa kuti adetsereke kakurutu aenda kuzvibhedhlera arapiwe adzidziswezve kubudikidza ngedenda rangana anaro.

Zveutsanana nematenda zvinodzidziswa kunyangwe kuwana adoodori ana anofanike kugara eyiziyaa kupona kavo kubudikidza nezvavanosangana nazvo.

Vaipuwa dzidziso maringe ngematenda avangasangana navo munyika mwavo nyangwe dai vabuda kubanze kwenyika dzimweni ane matendanda anodhibanazve nawo.

Antu anokurudzirwa yambo kuti amwe mvura yakachena isina makonyenkana matsvina kakurutu mvura dzemigodhi nemvura zvinyuka zvakangwarirwa.

Antu anokurudzirwa yambo kumwa mvura inengana yakachena kakurutu yakaringirwa yovhenekwa yoonekwa isingaiti kuti antu azoashire matenda.

Vantu vanozwa masoro vanoda kudetserwa pamwepo nekuaraidzirwa pfungwa dzavo. Vanodazve kungwarirwa vari pamwepo pavanongana veibatikirwa kuonekwa kuti avataki vantu nekuremadza zvidziyo.

Antu vanoda kubvunzisisa nekubatikirwa ukavaona vakanyararisa. Nguwa imweni pane zvinongana zveimuvhiringa mupfungwa dzake kuitire kuti asazofunga pfungwa yekudziuraya.

Munthu umwe ngaumwe ,unoda kuringirwa, kuburikidza ngemwiri wake ,umweni ungadaroko ane denda, rinengana risikazikani, rakahwara ,unoda kuriongororwa robuda pamphene.

Umwe ngaumwe unofunda zvanongana eida kuzoita kuzoringira ngezvazvo. Umweni ungadaro eifunda ngezvematenda emasoro, umweni ungadaro eifunda ngezvekuberekesa ana.

Vantu vamweni vano dhibana ne matenda e masoro ku budikidza nge matambudziko anongana adhibana nawo umweni unga daroko akawa ne motokari.

Vanthu vanongana vane masoro asingashandi zvakanaka vanoda kungwaririrwa yaambo vanodazve kungwatirirwa pavo vega pavanenge veiningirwa pamwepo nekudetserwa pamwepo nekupuwe mutombo.

Antu anorware masoro vanokurudzirwa kuringirwa pamwepo nekungwaririrwa vana kubudikidza ngekuti vamweni vakhona vanengana vane vana vadodori kubara.

Vamweni vantu vane masoro akashata vane mukhuba wekuhamba vasina kupfeka. Vanothathura thathura hembe dzevanongana vanadzo veirumba vari mutitinini.

Vantu vanofanirwe kudzidziswa ngezvematenda emasoro, kakurutu evantu vanopenga ,veibhiirwa magarire evanofana kuita navo.

Vanoringirwe kuti vaendeswe kunongwarirwe kunongwarirwe vamweni vanenga vane masoro asisiri kuhlamburika kuburikidza ngekuti mukugarisana nevantu vakapona vanoite madziyo pamwepo nekuremadza zviro muntaraunta.

Vantu vanengana vane masoro asingaiti zvakanaka vanoda kugara vane vantu padhuze navo veiringirwa pamwepo nekuonawo kuti arwari amweni matenda ere.

Kune nguwa dzinomboti vantu vanorapiwa pamphene pasina muripo, wevanengana veibvisa ,kuitire kuti vanengana vasinawo mare, vakonewo kuona mitombo.

Vantu vakadibana pachibhedhlera vanogara vakati uyu kwake uyu kwake. Veipanana kamukana kuitire kuti umwe ngaumwe unengana auya nedenda rake risazo ashirwavo ngeumweni.

Zvibhehlera zvine vantu vakazviemerera vari vakuru vazvo veiringira mashandirwo anoitwepo nekuringirazve mabatikirwe anoitwe vatenda.

Pangaa pachibhedhlera, pangaa pachikora panodikana kuoneka pane chibhotoro chinodzima muriro, ngekuti dambudziko remuriro rinoambe kuoneka rakugumira usingazii kuti wabva ngepari muriro uyu.

Pazvibhebhedhlera indau dzinoonekwa dzakashambidzika kuitire kuti matenda asapajairira pasasarazvepo payani panevantu vanengana vauya navo veida kurapwa panoramba pakagadzirwa peirashirwe mutombo.

Kune vantu vamweni vanofa ngekukorera kuashira denda, kakurutu muntu akazwa kuti wayite denda rekushata kwengazi, aashiri unofa ngekuramba mutombo.

Vana vadodori vanopuwa majekiseni avanopuwa vari vadodori veidzirirwe kumatenda akatsarukana anobata ana ari adodori amweni akona akakorere kubairwa unozo marwara akurepo.

Kuzvibhelhelra zvikuru kunoonekwa kune madhokodheya nevakoti pamwepo, asi kuzvibhehlera zvidooko kunoonekwa kune vakoti vega.

Madhogobheya nevakoti vanofundiswa maringe nemashandisirwe emichini, dzinongana eizoshandisira kuvantu, veibhuirwa muitirwe vakona.

Madhokodheya nemakoti vanoenda kuzvikora kofundira maringe nekurapa antu pamwepo nekuona mutombo yavanozoshandisa pavanongana vachirapa vatenda.

Zvikora zvevakoti nezvevadhokodheya vanofundiswa zviro zvakawanda zvavanongana veizodhibana nazvo pavanenga vamuzvibhedhleya varingirana nevatenda.

Makoti nemadhokodheya vanoenda kuzvikora zvakasiyana siyana, kwavanoenda veifundiswa, kupuwa ruzivo kuburikidza ngekurapiwa kwemuntu nekumupa mutombo.

Madhokoteya anofundiswa kuti varwisane nematenda angadaro aguma, mungaa munyika kana muntaraunda yavanengana vakatenderedzwa ndiyo.

Madhokodheya anofundiswa zveshe zvavanenge veida kuzodhibana nazvo muzvibhedhlera vanongana vazvifundira eyikombedzerwa maitirwo azvinofanirwa kuitwa.

Vantu vakura vanoda kudetserwa nekuvadzidzisa maringe nematenda avangadaro echidhibana nawo neavangadai veigara vanawo vasingamaziyi. Vanoda kuendeswa kuzvibhedhlera.

Madhokodheya anofundiswa mashandisirwo anoitwa mitombo, veikhombodzerwa maitirwo azvona. Kuitira kuti payaa pavanozova vavega muntu azviemera ega kuzvibhendlera muntu aziye zvekuita kuti aponese muntu.

Vakoti nemadhokodheya avarembi kuhamba vechifundise vantu ndau ngendau kuburikidza kwematenda makurutu akadai ngeShuramatongo kuitire kuti vantu varambe vakamangwarira nekumarapiwa.

Hurumende nyika dzakasiyana siyana dzinopa mazuva ekuita mhemberero kuitira matenda asingaperi kurapika pakurutu matenda akadai neshuramatongo.

Pachibhedhlera chega-chega chingaa chikuru kana chododori. Panongana pane mwatso dzinorapirwe madzimai anengana ane mimba. Anorapirwe kwavo ega kubudikidza ngekuti ana achabve kubarwa havadi kudhibana nevantu vakawanda, vanoashire zvirwere.

Chibhedhlera chega chega kakurutu zvibhedhlera zvikuru zvinooneka zvine motokari dzinodetsera vanthu vari muntharaunda vanengana varwasisa vari kumuzi kwavo kovatwara kuva gumisa kuchibhedhlera.

Era kakurutu zvibhedhlera zvikuru vanonyora muzvikwangwari veikombidzira matenda avanongana veikona kurapa pachibhedhlera pawo kuitire kuti vantu vasazopedze nguwa veirashikirw kwevasingaoni kudetserwa.

Madhogodheya aifundisa antu kubudikidza nedenda mupengo. Antu eironzerwa kumbonya muromo dzavo nekugara kuretu nekuretu neamweni. Kutiire kuti denda risatapukira.

Chibhedhlera chega chega panenge pane vakuru vanoningira nezvapo veionazve mashandirwo anenge achiitwa Madetsererwo anenge achiitwa vatenda nenguwa yavanopuwa.

Zvibhedhlera indau inoramba yakaringirwa kuti inoramba yakacheneswa yakahlamburika kuitire kuti matenda asakumana nematsvina anoramba eikonzerese zvirwere.

Kuchibhedhlera madzimai nevaisa havadhibaniswi mumwemwo. Vanorapirwawo vari kwakasiyana siyana kubudikidza ngekuti hazviiti kuti vadhibaniswe mumwe.

Zvimweni zvikwatara zvikuru vantu vanoenda veifundiswa kakurutu madhokodheya veifundira udhokodheya hwawo kuitira kuti mangwani vazoema vari vega muzvibhedhlera veirapa.

Chibhedhlera chimwe ngachimwe chine bizo racho. Zvimweni zvinonyora pazvikwangwari zveironza zvinongana zveidetserwepo. Ngekuti zvibhedhlera zvimweni azvirapi matenda eshe eshe. Zvimweni ngezvemaronda zvimweni ngezvevakaguke makodo ega.

Kuzvibhedhleya muntu unopuwa mubhedhu wake wake kubudikidza ngekuti vantu avafani kudhibaniswa pamwepo vanoashidzana matenda akasiyana siyana.

Ndau ngendau inooneka nechibhedhleya chingaa chidoko kuitire kuti vantu vaone kudetserekana pasinde vanozongana varwarisa matenda vode zvibhedhleya zvikuru kune muchini dzinoringira vanozoendeswa mberi.

Zvikwangari zvegazvega zvakanyorwa pazvibhehleya zvinongana zveitotorodza nekuzvitaticha kwakuzwa mazwi anobhuyiwepo kuti anengana ari maringe neyi nguwa imweni kunenge kurikukombedziwa kwaunofane kurapirwa kana kuri kubhuyirwa ngematenda abuda.

Muchibhedhlera muntu akaonekwa ane dambudziko guru rimweni rinongana eide kuti atoavhiyiwa nyama dzake zvinongana zvisinei kuti ngepari panoda kuavhiiwa. Angadaroko ari madziso, mungadaroko muri mundani.

Muzvibhedhleya nemuntaraunda munooneka mune mafamasi munengene meitengeswe mitombo yakaingororwa inotenderwazve kuti antu ashandise.

Kune matenda akadai ngekuti muntu unokorere kufema votandana ude kutogumira ngendaramo. Muntu vakadai unezviro zvasi ngatenderwi kuti ashandise zvakadai ngekubhema forya.

Matenda amwe ngaamwe ane murapirwe aanoita kuburikidza ngemuhlobo waro denda. Amweni anongana eida kubairwa, amweni anoda kuti munthuratutsirwe ngazi ne mvura mumuviri mwake.

Akoti nemadhokodheya vanoramba veifundiswa ,veioneswa kubudikidza ngematenda, pamwepo nekubata vatenda zvakanaka, nekuvabaira maringe nezvirongwa zvinongana zviriyo zvokudziirire zvirwere.

Kune vantu vane matenda ekukorera kufema anovabata apo nepapo. Mukuvo umweni vanongana vari voga vanoda zvimichini zvinovadetseredza kuti vakonezve kufema.

Vantu vasharukwa vanoda kuringirwa nekubatikirwa kakurutu vaita denda ravanongana vanaro ngekuti vamweni vanoiyarwa kuzomwa mutombo.

Vanhtu vanofundiswa maringe ngedenda ranangana anaro mabatire achiriita nematorere achazviita kuiture kuti aone kumwa mitombo yake zvakahlamburika.

Mamota chirwere chatambudza antu pashi reshe. Chinopedza kuuraya vantu vapere kuryika-ryika, vaanemaronda asingacharapiki.

Vamweni vanoite matambidziko emadziso azvina zera asi nguva imweni zvinobata vantu vava vasharukwa vomene, vanonga vasingachaoni vanoda kuparwa madziso avo, vamweni ndivo vanomera koni mumadziso.

Vana adodori vanoda kuringirwa pamwepo nekubatikirwa zvavanenga a varonza kune vantu vamweni vanoita mushando wekushandisa vana zvisina kutsarukana.

Pakaitika muntu unoda kuavhiiva madhogodheya nevakoti vanobatire mushando vakona varipamwepo kubetserana kuite chiriki-riki. Kuti vakasire kucheka nekuzotunge muntu.

Amweni antu avadi kuzwe musindo kubudikidza ngedenda raanenge anaro kakurutu denda renzee idenda risikadi kuvhiringidzwa vhiringidzwa.

Vantu vanoningirirwa kuramba vakavhenekwa matenda avangadaro veisangana nawo vasinggazivi, akadai. Ngematenda eshuga nematenda emukondombera kuonekwa kuti amuna ere mungazi mwavo.

Vanamai nana baba vanokurudzirwa yambo kuende kuzvibhedhera veiringirwa kuburikidza ngedenda rakadai ngere chukera neiro rakadai ngere bhipi rinoita kuti vantu vapandwe ngemasoro.

Kune vantu vanosangana nematambudziko ematenga akadai ngeemumwoyo, matenda akadai ngemapapu anengana ane dambudziko muntuwo unonga asina kuhlamburika.

Azvinei kuti musharuka mwana mudodori muntu weshe unofanirwe kuringirwa eionekwa kuti hana yakwe inochaye zvakadini ngazi yake yakaema zvakadini kuti arapikewo matenda aanodhibana nawo.

Antu anosangana nemadenda akasiyana siyana akadai ngezvirwere zvemumwoyo zvirwere zvemumapapu zvirwere zvemadziso vanoringirwa yambo kuti vaende kuzvibhedhlera kuno detserwa.

Kuzvibhedhlera vantu vanoronzerwa kuti varye zviro zvakadai ngemichero inogadzira mwiri dzawo nezvimweniwo zvinoryiwa zvinoite kuti mwiri dzawo dzisakurirwa nematenda.

Vakoti nema dhokodheya vanoziya yaampho kuti vakashandisa ringaa jekiseni rorashwa, angaa maphepha evanoshandisa veiputire nyara dzavo, zvinorashwa zvisina kudhibaniswa.

Mhatso ino vhenekerwa zviro yeitsvake matenda, imhatso inongana iri payo yega isina kubatanidzwe ngedzimweni. Inogara yakachena kubudikisa nekuti inoda kuvheneka matenda.

Muntu akaita dambudziko remukati mwemwiiri kudai ngemumapapu kana eizwa ndii yake yeirwadza. Unongana eiringirirwa kuende kuchibhehlera koovhenekwa ngemuchini ootsvakirwe panenge pane dambudziko.

Kune michini imweni inodetsere muntu kuti akone kufema kuburikidza ngenguwa yaanenge asingachakoni kuzvifemera ega zvakanaka ngekudaroko unodetserwa ngemuchini uyu.

Kunemitombo imweni inongwarirwe muchando, munongana musingatenderwi kudibanisa nezviro zvimweni. Munongana makagadzirirwa kubeke mitombo yega.

Muzvibhedhlera munoonekwe mitombo inorapa kakurutu maronda ayani angangoita urwa anoda mitombo inoomesa .

Tikaringirwa pamwepo nekuvhenekwa matenda evanongana veidhibana nawo kakurutu matenda emadziso anoda kuvhenekwa ngemichini dzingaa nzee dzinodawo kuvhenekwa kuongororwa kuonekwa matambudziko ari mukati mwadzo.

Kuzvibhedhlera kune michini yakasiyana siyana inoringire muntu yeitsvaka panengana paine denda. Kune michini inovheneka mwiri weshe wemuntu kozoitawo inoitekuvheneke nhengo dzakasiyana siyana.

Kuzvibhedhlera kunemichini inoshandiswa kuringira zviro zvakadayi ngetsvina yemuntu, angamakararwa, angamata, ngazi pamwe po zviyichekiwa kuwona kuti hazvina wurwere mukati mazvo.

Kuzvibhedhlera kunoringirwa angava makararwa ingava weti kana ngazi yemuntu yeida kuvhenekwa kuonekwa kuti amuna denda here, muntu ozobhuyirwe zvinongana zvabuda.

Muntu eingana akuvara unofanirwa kuenda kuchibhedhlera. Chikuru oguma oringirwa kuti makodo ake angadaro asina dambudziko rasangana naro rakadai ngekuguka kana kutsemuka.

Madhokoteya anofunda eyiona ngezve matambudziko anooneka munyama dzavantu veishandisa zve michini yekuringira kuona nekuvheneka pamwe po .

Kushandiswa kuringirire zviro zvakadai ngeweti, ngazi, makharurwa netsvina yemuntu inengera iri mphatstso yakadziemera ,iri kwayo yega.

Kuzvibhehlera kune kunoningirwa ingaa ngazi, ingaa weti, anga makararwa emuntu kuti aonekwe kuti aana chitenda ere kana kuona kuti ngazi yacho yakanaka ere zvekuti inoshandiswa kune untani.

Madzimai ane vana vadoko anokurudzirwa kuvapa mukaka kuti vamwe vagwinye. Nekutizve vasaashire matenda kubudikidza ngekuti vanonga vachiona mukaka vakawakwanira.

Muntu weshe akagume kuchibhedhlera unopimwa, kungaa kurema kwake ,kungaa kureba kwake, kuitire kuti aonekwe mutombo waanopuwa, pamwepo nechipimo chaanoshandisa

Navadodori vega vega vanoda kuendiwa navo kuzvibhedhlera veiongororwa pamwepo nekupuwa majekiseni awo nguwa dzinengana dzaka tariwa pamwepo nekuona kuti vanorya ere nekuyamwa zvakanaka.

Muntu weshe akabvakachire chibhehlera unoringiringirirwa kuti adetserwe nekuringirwa nekupuwa zvaanengana eida. Amweni idzidziso yemene unofanirwa kuitirwa kudaro.

Mudzimai weshe une mwana mudodori kunyanyanyanya zvindumure zvisati zvaenda kuchikora uno ningirirwa kutora ana echidodori zvindumure zvepambatso korapisa kuzvibhedhlera nekubairiza.

Mundu arimuchibhedhlera unoda kuhambirwa eyivhakachirwa eyienda koningirwawo kuti urikupona ere mutombo yaanomwa irikumushandirawo ere vaone kututsira kuti zveidiwa aende mberi oendeswe mberi kuti arapike.

Pangaa pazvikora kana pazvibhehlera panongana pane zvikwangwari zvakanyoriwa zvinonga zveida kuti iwewe muntu uerenge uziye zvaunoda kudetserwa ndizvona nendau yakhona.

Nguva ye beshe mupengo muntu umwe nga umwe wai ringirwa kuti aringirwe chirwere kuti awoneke ahana kubatwa ndiro ere besha mupengo aone ku detserwa kana ku gadzikwe pake ega asa dhibaniswa ne vamweni kuitire kuti vayizo tapurira amweni denda.

Anamai aneana adodori anokurudzirwa yaamho kuti vaende kuzvibhehleya neana eienda kopuwa majekiseni pamwepo nekudonhedzerwe mutombo veidziirirwa matenda akasiyanasiyana.

Zvimichini zvinoshandiswa kusapota angaa makodo emuhoko kana emurenje anongana aguka kuitira kuti aone kupetukirane pandau pawo.

Kune michini dzinoshandiswa kudetsera vantu vanengana vakaremara kakurutu vasingakoni kuhamba kune zvihlayo nemudondoro zvinooneka zveipuwe vantu kuti vadetsereke ndizvo.

Kune zvimuchini zvinoshandiswa, kutokodora kana kubvisa nyama dzinengana dzakashata, kudai ngeavo vanongana vane maronda, vanoshandisirwa zvimuchini.

Imweni michini inoshandiswa kuringira shandiro rinoite mwoyo wemuntu, kuzikwa kuti ungadaroko weipombe ngazi zvakanaka here.

Kune zvimichini zvimweni zvinoshandiswa kuringira kuona kuti muviri wemunhu aupishi ere kana kotonhora kwemene zvimichini izvi zvinooneka zvishandiswa mabhatiri .

Vakoti vane zviro zvavanozvivhara ndizvona zvakadayi ngemaheti, ngezvivharamuromo nemiro veizviputira kuitira kuti vasabatira matenda avanenge vachirwisana nawo.

Kunemichini dzinoshandiswa kubeke mutombo mukati memwiri wemuntu. Muntu unobekerwe mutombo ngemapayipi kubudikidza ngekuti unongana eyide kupuwa nguwa yakareba.

Kuzvibhedhlera kune zvimichini zvinoshandiswa kupima angaa maphirizi, kupima muntu, kupimazve kureba kunongana kwaite muntu. Kunongana kwakakosha kuti azikanwe mutombo waanofanirwe kumwa.

Kune zvituru zvakanasirirwe kubekwe vatenda, zvavanogara pavanengana veide kuringirwa kakurutu pavanoringirwa mazino kana kubviswe mazino.

Michini dzinoshandiswa kuningira ngazi kakurutu kune vayani vanongana vane denda resiki. Vamweni vanoringirwazve, chukera, kuonekwa kuti, aizi kukwira ere.

Kune michini inoshandiswazve kuningira munthu kunyangwe mwiri wake weshe unopinzwa mukati memuchini wovhenekwa weikombidza pega pega pane dambudziko .

Kune muchini yakatsarukana tsarukana kuripo imweni inoshandiswa kungwaririrwe vana vanongana vabarwa mukuwo wawo usati waguma vanovhundikwa kuguma vakwanisa nguwa.

Zvibhedhlera kakurutu zvibhedhlera zvikuru kunoonekwa kune muchini inodetsere muntu kufema nguwa imweni muntu unenge arwara maningi aachakoni kufema vanomudetsera ngemuchini.

Zvemushini zviri muchibhedhlera zvakawanda yaampo zveishanda zve mushando dzakatsarukana tsarukana dzimweni ngedzekuduse mazino dzimweni ngedzekuvheneka dzimweni dzinoringirawo zviri munyama zvakasiyana siyana.

Muchini dzekuzvibhedhlera dzinoshandiswe zvakasiyana siyana kakurutu kune dzinoshandiswa kudusa mazino, koitawo dzinoshandiswa kuvheneka nyama dzemunthu peitsvakiwe dambudziko.

kune zvimichini zvinoshandiswa kupikicha zvinongana zviri mundani mwemuntu. Zveizokombidzira ungaa mwana unongana arimwo magarire akaita nemuhlobo vake kana denda rinengana riri mundani mwemuntu.

Zvimuchini zvakadai ngezvipanera nezvigero zvinosukwa zveingana zvapera kushandiswa kune undani. Kakurutu vanozvipipidza mumabhodha zvozozvibeke mutombo zvongwarirwa zvozoshandazve kune undani.

Kune zvimichini zvinoshandiswa kuringira dzingaa ngazi ,chukera, zvimichini izvi zvidoko zvinowoneka kuzvibhedhlera zvepashi, zvasiyana nezvibhedhlera zvikuru, kunonga kuna kune michini yakakura.

Kune vandu vanoita mutambo vanofanira kugara vane chibhokisi chine mabhandichi nemutombo kuitira vayani vanongena vakuwara kakurutu vano vanokaba bhora nevano rumba.

Kuzvibhedhlera kune michini yakawanda. Imweni mudoodori inobatika panyara, yakadai ngezvigero. Zvinoshandiswa kugwejenura mazino evantu.

Kune mabhaudhi nesimbi dzinobekwa munyara kana mumurenje mwemuntu unongana aguke makodo kakurutu asangana nematambudziko mumupato pamweni abondera nemotokari.

Kuzvibhehlera kune michini imweni inokone kupinzwe mukati menyama dzemuntu. Kakurutu kune vakaguke makodo vanoisirwa kuti zvinyanyekubata.

Pane zvimuchini zvimweni zvinoonekwa kuzvibhedhlera zvinoshandiswa kungadai ngekupfekera mukati memwiri wemuntu zvooneka zveimudetsera kakurutu anongana ane makodo akapesana.

Micheni dzakawanda yaambo kuzvibhedhlera dzinoringira matenda akasiyana-siyana. Ngekudaroko vantu vanofanirwa kugara vakaenda koongororwa kuti havana matenda akatsaukana ere.

Kuzvibhedhlera kunoonekwa kune michini yakawanda yamho , zvimweni zvimuchini zvinoonekwe kuzvibhedhlera ngezvinoshandisirwe kuantu varemara zvakadai ngema cheya ekusundwa varipo nemadondoro ekuhamba ndiwo kuti muntu akone kuema nekuhamba.

Mishini inoringira matenda anenga akakumana netsvina inonga yabuda mumwiri mwemuntu. Kovhenekwa kuonekwa kuti hamungadaropi mune matenda ere hamungadaropi mune makonyezve ere.

Michini imweni inoshandiswa kuringira, kungaa kuringira makodo kana kuringira pfungwa dzemuntu kuona kuti dzinoshanda zvaka...

Vantu vanonasirwe mazino vamweni vanoduswa vakurutu aora amweni anenge anemurindi amweni anonamiwa kuzvibhedhlera ngekuti kunezvimuchini zvinoshanda kunama maduri emazino.

Muzvibhehleya mune zvimuchini zvimweni zvinopuwe vantu kakurutu vanongana vane marwadzo ekuti avakoni kuzvihambira vega zvinovadetseredza kuti vahambe vei sesekedza kugume pavanenge veida.

Zvimichini zvinoshandiswa kuchibhedhera zvinosukwa kubudikidzana ngekuti zvinengana zvichida kuzoshandazve mushando kune untani, kungadai kuri kucheka umwe muntu

Kuzvibhendlera kune ma jekiseni anoshandiswa. Akasiyana kukura kwawo, kune eantu akuru kwoitawo eana adodori. Kubudikidza ngekuti ana adodori vanengana vane ganda rakatetepa.

Kuzvibhedhlera kune michini yakasiyana-siyana inoshandiswa kuringira vantu, yakadai ngeyekuvheneka madziso, inovheka nzee, inovheneka mundani.

Kuzvibhedhera zvikuru kune zvimichini zvakasiyana siyana zvinoshandiswa kuringira angaa matenda nematambudziko aripamunthu cheivheneka nekukhombedzera pane dambudziko.

Kune zvimuchini zvakatsaukana zvinoshandiswa kuzvibhehlera zvimweni zvinoshandiswa kubeke mutombo mumwiri mwemuntu zvimweni zvinoshandiswa kukweya urwere unenga uri mumwiri mwemuntu.

Kuzvibhedhlera kunoonekwe zvimichini zvakasiyana-siyana . Zvimweni zvinoshandisa kukweya matenda anengana ari mumwiri mwemuntu. Zvimweni ndozvinoshandiswawo kuti muntu akone kufema, kana kuisa mutombo weishandisa zvimuchini izvi.

Kuzvibhedhlera kunoonekwe zvisimbi zvinoshandiswa. Zvimweni zvinoshandiswa kutokodore maronda, zvimweni zvinoshandiswa kupinza mutombo mukati menyama yemunhu.

Mitombo inode kungwarirwa pakanaka peisingapindwi ngemhepo, peisingaenderwe zvee ngemvura kana ngezuwa, ikasangana nematambudziko akadai ngeizvi aizoshande zvakanaka

Mitombo inosiyana-siyana magadzirirwo ayo, kakurutu nezveinongana yeishanda. Imweni inomwiwa ngemuntu, ndaramo yake yeshe, kubudikidza ngekuti unedenda risingaperi.

Vantu vanomwa mutombo kubudikidza nekuronzerwa kwaanongana aitwa. Umweni unoronzerwa kuti ngaadite weshe, umweni unoditwa nguwa dzakatsarukana.

Kakurutu mitombo yakaita ingamvura mvura inengana iri mitombo yebesha nemitombo inonyaradza marwadzo kuana adoodori nemutombo wekudonthedzere mumadziso.

Muntu wega-wega paanopuwa mutombo kungaa kufamasi kana kuzvibhehlera unoronzerwa mazuwa aanofana kupedza echimwa, nemunguwa yaanofana kumwa mutombo wako..

Mitombo imweni yakagadzirirwa kudzorwa, yeirape matenda akadai ngemapundu , imweni matenda akadai ngemagumwa anodhibana nevantu.

Muntu ngemuntu unokurudzirwa yaambo kuti akatanga mutombo ngaapedze kuitire kuti denda raanengani anaro ripere. Angasapadza mangwani rika mupetukira mutombo hauzoshandi.

Kune maphirizi anomwiva ngemadzimai kubudikidza ngekuti vanenge veida kuti vasabatira mimba dzavanenge vasingazi kurongedzera. Ngekudaro vanomwa rimwe ngarimwe zuwa ngezuwa.

Mitombo imweni yakaita kunga mafuta ekudzora yeitorapa yakadarokwo kakurutu inodzodzwe panengana peirwadza pane vayani vanenge vaka.

Mitombo imweni yakanasirwa yakaringire kumatenda akawanda, ungaimwa weizwa besha asi yeirapazve denda rimweni.

Mitombo yakagadzirwa kuti iemese vantu vanorumbe mundani nekunyaradza marwadzo emundani kakurutu pamunenge mweirwadza.

Kune mitombo imweni inogadzirwa kuyitire kututsira ngazi mumwiri mwemuntu, kungadaroko iri mitombo yechivantu, pamwepo neyechiyungu, asi yakaemere kututsira ngazi.

Mitombo yemumabhodhlea nemuzvitumbu inonyanya kupuwa ana adodori vasingakoni kusvada mutombo wakaita mapirizi.

Vantu vanomwa mutombo wakaita mvura mvura kana kuri kuhwana hudori dori kubudikidza ngekuti ndihwo hwohunokona kumedza, zvasiyana nemaphirizi, havakoni kusvada vanodzipwa ndiwona.

Mitombo yemarwadzo yakagadzirwa yakasiyana siyana imweni inonga yeinyaradza marwadazo emakodo imweni ndiyo inonyaradza masoro anorwadza.

Vantu vanokurudzirwa kuti vakatanga kumwe mutombo vapedze weshe wavanengana vakapimirwa kuitire kuti mangwani vakazozwazve rino rakadaro vakaupuwazve unoshanda, vakakorere kupedza, haungavashandiri zvakanaka.

Makore ano vantu vakuonekwa vakawanda eidite mutombo dzeBp kubudikidza ngekuti zvimweni zvikafu zvinoryiwa zvinokonzerwa kulukiza ngazi.

Mitombo yakagadzirwa zvakasiyana siyana yenjani inoita kunge mafuta ekudzora eitorapa zvekunyaradza marwadzo emene emuntu weshe.

Mitombo imweni ukaidita inokuzwise dzungu kuburikidza nesimba reinenga inayo. Imweniwo hayo inonga isingazwisi madzungu.

Mitombo inonyaradza marwadzo mutombo isingadhuri kunyangwe muntu kutenga ari ega pasina kupuwa mahala. Inotenderwazve kutengeserwa muntu pasina kunyorerwa ngemukoti kana ndidhogodheya.

Kuzvibhehlera vanongwaririsa yambo mitombo kuitirawo kuti isabiwa ngekuti vamweni vanouya veide kuba vasingazivi zvavanongana vahambira pachibhehlera .

Kune mitombo imweni inoshanda zvakawanda uri umwe kwoitewo umweni unoshandawo chimwe uri umwe usingadhibaniswi zvee nedzimweni .

Kune mitombo imweni yakaite mvura inomwiwa, ngeantu asharuka neana adodori, kubudikidza ngedenda reunongana wechirapa mukati mwemwiri wemuntu.

Mutombo wakaite mvura mvura unonyanye kuonekera uri wevana vadodori ngekuti avakoni kusvada mapiritsi umwenizve unongana uri wemadziso.

Mutombo wega wega unoshandiswa kumuntu unongana wakaningirwa wakavhenekiwa woonekwa kuti wakakodzera ere kuti umwiwe kana kudzodziwa pamuntu.

Vana vadodori vanonyanya kudakarira mitombo dzakaite mvura mvura ngekuti dzinongana dzeitapira dzasiyana wo nemitombo dzechiantu mizhinji yakona inowawa.

Kune mitombo yakanasirwa kuitire kuti igwinyise makodo evantu kakurutu vantu vanoite mitambo yakasiyana siyana vanoda kuita mitambo iyi vakagwinya nyama dzavo.

Mitombo inogare iri pandau kuitire vayani vanotore mutombo veidita ndaramo yeshe, nguwa ngenguwa yaanouda unofana kuwona uripo.

Kune zviro zvimweni zvinoshandiswe kuzvibhehlera kakurutu kudetsera vanhu vanenge vapesane makodo kana vantu vanenge vaguke makodo umweni anopinzirwe simbi kuti aone kubatana.

Mitombo yebesha inonyanye kuonekwe yakaita mvura mvura kubudikidza ngemugadzirirwe weinongana yakaitwa imweni inonga yakaiswa zvinonhuwirira kuti itapire.

Wakaita mvura webesha wakagadzirirwa kuti umwiwe ngezera reshe remuntu asi unongana uine chipimo chauinacho kubudikidza ngemukurire wemuntu wakhona.

Mwana vadodori vanomwiswa mitombo yakaita mvura vantu vakuru vanoimwawo kubudikidza ngekuda kurapika ndiyona kakurutu iri mitombo yegotsorwa.

Kune vantu vamwen vanematenda ekuti zuva rega rega vanofanirwa kutora. mitombo yavo avatenderwi kujambira vanosise kudita.

Mitombo imweni inogara munotontorera kakurutu munechando eizobvemwo yoshandiswa kumuntu. Einenge isingaiti kuigadzike pamhene kana pabanze pasina chando.

Mitombo yakagadzirwa yakasiyana siyana kubudikidza nemashandiro ainenge ichiita imweni inoporesa marwadzo imweni inorapa matenda makuru akasiyana siyana.

Mutombo wakaite mvura unodetsera yaambo kakurutu kuvantu vanongana vane besha nevantu vanozwe madziso nevanozwe nzee ngekuti munzee nemumadziso amuiswi mapirizi.

Kuzvibhedhlera kunoonekwa mitombo yakasiyana siyana .Chekutanga mitombo ininyaradza marwadzo kuti aeme , ndiyo inotanga kupuwa muntu padenda rega rega raanengana anaro.

Kune vantu vanorwara maningi matenda emadziso kubudukidza ngezvaanengana eisangana nazvo mundau yaanogara zvinenga zveimushatira.

Ana adoko anopuwa mutombo wakaita mvura mvura ngendaa yekuti avakoni kusvada mapirizi. Vanomwiswa yakaita mvura inomedzeka zvakanaka vasingadzipwi.

Mitombo yemaphirisi yakaringirwa ikavhenekwa , ikawonekwa yakatendedzwa kuti ishandiswe ngemuntu. Inengana yaka ongororwa zvikurutu payinobva nepayinopinda munyika.

Mitombo yemadziso yakayita mvura kubudikidza ngekuti ndiyo inohamba pamwepo nekushanda zvakanaka. Zvasiyana nemaphilizi akoni kusuka tsvina inongana irimumadziso.

Maphirizi anogadzirwa akawanda ,eisiyana murapire weanengana echiita. Amweni akagadzirwa ari emarwadzo. Amweni ngeekuporese matenda akasiyana-siyana.

Kune mitombo imweni inoshandiswa kuita kupfapfaidzira kakurutu muntu une denda rebesha. Imweni inopfapfaidzirwa panengana pakazvimba peioneka peipumhuruka.

Mitombo ye munze ne maziso wakaita mvura mvura ku budikidza ngekuti mu madziso amudi mutombo wakaita uswa mungange munyari mu nzee mu nongana meida mutombo wakaita mvura.

Kuzvibhehlera kunooneke mitombo yaita kunga mapilizi neimweniwo yakaita mvura pakurutu inopuwa ana adodori neimweni inoshandiswa kudondedzera mumadziso nemunzeye.

Chiyungu chakauya zvakanaka chakagadzira mutombo unoita kuti vantu vakone kumedza vasikanganeseki mutombo wakaita mvura mvura.

Nyika ngenyika zvine matenda ezvinocherechedza kamwe pagore, vanthu veifundiswa kubudikidza ngematenda akadaro. Matenda aya kakurutu, anengana ari matenda anotogara nemunhu kugumira afa.

Vantu vanodhibana nematenda emasoro kubudikidza nguwa imweni ngematambudziko aanenge ana eyisangane nawo mukati mwendaramo kungadai ngekutambudzwa.

Huana hudoodori hunoda kuputirwa yaambo kuti hugare hweidziirwa, kuitire kuti hukabatwa ngematende akadai ngebesha kanonetsa kuti karapiwe ngekuti kanongana kari kadoko

Vana vadodori vamweni vanongana vakaremara, vanodawo zvimuchini zvokushandisa kuitira kuti vakone kuhambawo zvakanaka panguva yavanenge veirwadziwa.

Mwana wega wega unopimiwa kuburikidza ngetsvakurudzo yekuda kuona kuti mwana uri kurya , zvikafu zvinomuaka miri ere , nekuona zve kuti ungapuwe mutombo wakadini ngekuburikidza ngekurema kwake.

Vana vamweni vanobarwa vanenga vatori nedambudziko pavanengana vasangana naro vari mundani mwamai vavo. Vanongana veida kudetserwa kwakanyanya kakurutu kuzvibhedhlera zvikuru.

Hwana hudoko hunorapirwa mwahwo hwega kubudikidza nekuti hwukadhibhaniswa nevasharuka hwunohakira matenda ngekukasira amweni akona hwunokurirwa ndiwona

Ndumure dzinoda kuaraidzwa kakurutu kwavanenge variku zvibhedhlera vakabatwa mubhedha vanodawo zviro zvekuti vavaraidze pfungwa dzavo veipuwawo pamwepo zvikafu zvinovaka muviri dzavo.

Mwana weshe mudodori unoringirirwa kupuwa majekiseni ake aanopuwa ari mudoko nekudonhedzerwa mitombo inodonhedzerwa kuitire kudzivirira matenda anobata ana adododri

Ana adori ega-ege aripashi pemakore mashanu. Ane majekiseni anobairwa eiitire kudziirire zvitenda zvingava shaichira mukati mwekukura kwavo.

Madzimai ane pamwiri anokurudzirwa kuenda koningirwa kuzvibhedhlera pamwepo nepavanobara vana vanofanira kunge vakaningirwa vakangwarirwa nevakoti nemadhokoteya.

Vana vadodori vanoda kutambiwa navo pamwepo nekurapiswawo pavanengana varwara, kuzvibhedhlera vanodetserwa nekuitire kuti pfungwa dzawo dziaraidzike vanopuwawo zvekuti vatambe ndizvo.

Vana vadoodori vakaarikwa kuzvibhedhlera vanongana veipuwawo zviro zvinovaraidza pfungwa dzawo vasanyanya kuzwa nyama dzawo kurwaradza nekutoonekwa kubudikidza pavanotamba kuti wapona ere.

Vana vadoodori vanosanganawo nematambudziko akadai ngematsaona kubudikidza ngekwevanonga veitambira vari. Umweni unopetuka atoguka kana muhoko.

Muzvibhehlera zvikuru vantu vanorapirwa mundau dzakasiyana siyana kudai ngekuti madhodha nemajaha anorapirwe mwawo, madzimai nentombi mwawo, ana adodori kwavo.

Vana vadodori vanoda kuringirwa nekubatikirwa pamwepo eyipuwa zvikafu zvinoaka mwiri zvinoite kuti vasazozvimbe matama nekuwondoroka wondoroka.

Madhokodheya eide kuavha muntu anodetserana, kuite kuti vakasike kubata nguwa, yechiwewe chevanenge vamubayira chisati chapera, ngekuti aazobairwizve chimweni.

Vantu vanodzidza nekudzidziswa maringe nematenda kuitire kumadziirira nekumaziya, nekuziyazve mitombo inoshandiswa vadhibana nematenda avanenga vakafunda ndiwo.

Vana vadori vadori vanodawo kuendwa navo kuzvibhedhlera veivhenekiwavo ndengo dzavo dzemwiiri dzimweni dzakadaroko dzisingahambi zvakanaka, pamweni pangadaro pakazvimba.

Zvimuchini zvekuzvibhedhlera zvakatsarukana tsarukana zvinodetsera yaampo vantu kune zvimweni zvinodetsera kakurutu muntu ungadaro akatsva kana kudaro akaguka murenje wake.

Madhokodheya vantu vakafunda zvikora zvepadera dera. Vanongana vane ruzivo nematenda avonongana vakafundiswa pamwepo nekurapiwa kwawo.

Madhokodheya nevakoti vanoshandire pamwepo kuitire kuti mushando ukasike kuguka pamwepo veibetserana dambudziko rinonga riripo umweni ari ega haarikone rinonga ramukurira.

Madzimai anoamwisa anokurudzirwa kupe ana mukaka gumira vaguma pazera rekuti zvazvindumure zvorumba zvega pamwepo nekuziya kuchemera chekurya.

Zvibhedhlera zvikuru ndizvona zvinooneka zvine madhokodheya zvidoko zvinengana zvinevakoti vega apo pazvibhedhlera zvikuru vanonga vakadhibana veyidetserana kakurutu matambudziko anouya.

Mundu ngemundu unokurudzirwa yaambo kuti ayende kovhenekwa zvinongana zveyimunesa kana zveimurwadza mukati mwenyama dzake dzingadayi ngenzee dzemene dzinodawo kuningirwa.

Varwere vakaendaa pachibhedhleyaa vasati varingirwaa vanotanga kufundiswaa, vamweni vanozoona ruzivo kubudikidza ngekufundiswaa kwavanotanga vaitwaa votoziyaavo dambudziko ravanaro vodetserwaa.

Mwendau mupengo amweni anouya akaita inga mapundu eitambudza antu yambo , muntu akabuda mapundu asingazikani aafanirwi kuguma kunevamweni vantu.

Pane mukuwo waanoenda mundaraunda veiungana pamwepo nekuunganidza antu veivarapa pamhene kubudikidza ngematenda avanengana vanawo.

Kune vantu vanodetsera yaambo veipa ngazi yavo mahara pasina kana chavanozoona, asi muntu wakadaro mangwani unooneka ane dambudziko rekutamazve ngazi eizoonekazve eyitama unomupa.

Vantu vanokurudzirwa kuningirwa matenda veivhenekiwa dzingava ngazi ingava chokera nekudaroko muntu anogara akagwinya nekuziya zvaanozwa .

Munthu unotengese mitombo mumafamasi munthu wakatozvidzidzira kakurutu kuzvikora zvikuru zvakadai ngepayunivhesiti une ruzivo rwakakwana.

Vakoti nemadhokodheya vanopfeka zviro zvekudziputira kuitira kuti vasa tapukirwa ngematenda rakadai ngeriya rakambouya rinozwi besha mupengo.

Madhokodheya anoshandisa michini muchibhedhlera kuvheneka zvitenda zvevantu zvinonga zvakasangana nguva imweni mungazi kana zvakakumana nemabesha anenge azwa.

Mutombo vakaita mvura unomwiva ngevana vadodori nevasharukwa, kune muitombo dzakagadzirwa dziri dzebesha dziri dzemvura-mvura.

Mumafamasi munoonekwa mweitengeswa mikaka inomwiwa ngevana vadoodori kazjinjitu vaya vanenge vasina anamai vafa veiberekwa nebota rinenge rakaongororwazve rinokodzera kuti tiryiwe ngeana adoko.

Mafamasi anoonekwa mumadhorobha ndau ngendau dzakatsarukana. Munongana mune mitombo yekuite kuti vantu vabetserekane kubudikidza ngekuti chibhedhlera imweni mitombo haizo dzioni.

Mumafamasi muzvitoro zvinotengeswa mitombo yeshe yeunenge uchida muntu ingadai ngeyechukera ingadai neyekupedza marwadzo enyama

Mumafamasi munotengeswa mitombo yakadhibana munoonekwazve zvimuchini zvingadai zvinodetsera vantu vanorwara vantu vanoenda veizvitenga mwona imwomwo.

Kumafamasi kuno oneka mitombo yakasiyana siyana, kakurutu inorape matenda makuru. Imweni yakona inongana yeidhura zvekuti arombo avahaniri kuibhadhara.

Mumafamasi unoxasirwa zveshe maringe nemitombo yeunongana wada kutenga. Unoronzerwa mumwirwe weinoitwa nemazuwa akona aunopedza uchimwa.

Mufamasi munoonekwa mitombo yeshe ingaa inobairwa ingaa inodzoodzwa ingaa inoditwa yeshe inengane irimwo.

Muntu wega wega une makore aaka pimirwa kuti ugare usati washanda ne nguva yaanozo shandiswa nge muntu imweni ino ningirwa ika darika mazuva aicha shanda.

Mumafamasi mutombo unenge wakangwarirwa yaamho kuitire kuti usabiwe pamwepo nekupindwa ngemhepo, kupishwa nekunaiwa . Unongana wakarongedzwa mumasherefu zvakanaka.

Mumafamasi kunotengeswe mitombo yevana, inengana yakaringirwa, pamwepo nemukaka unongana wakaringirwa, unoshandisirwe kuana adodori .

Muzvitoro zvemafamasi munoonekwa mitombo yakasiyana-siyanainodetsera vantu panguva yevanongana vadhibana nedenda. Nguwa imweni aasati aguma kuchibhedhleya , unoona rudetsero rwekutanga kubva kumafamasi.

Mumafamasi munotengeswa mutombo vakavhenekwa, mutombo vakatenderwa ngenyika, unotengeswazve ngemuntu unongai akafundira.

Vantu vanoringirirwa kuti veimwa mitombo yakaite mapilizi vadite nemvura pamwepo vasasvada ari ega ngekuti amweni anoda kuti anyunguruswe ngemvura.

Anoamwisa anokurudzirwa kuti ape ana mukaka kubudikidza ngekuti ana ado-dori achangobva kubarwa, haakoni kumwa mutombo, saka ngekudaroko vanokurudzirwa kupa mwana mukaka wakawanda.

Kuzvibhedhlera kunoonekwa mitombo yakasiyana siyana. Nekumafamasi kunoonekwazve mitombo yakaongororwa yakatenderwa kuzwi imwiwe ngevantu.

Mumafamasi munoonekwa mitombo muhlobo ngemihlobo nezviro zvinodetserera vayani vanenge vakaguka makodo zvinongana zvirimwo nevanodetserwe kuturike mihoko dzakaguke makodo.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvinotengeswa ngevantu vakatoendawo kuzvikora koofundira pamwe po nekuve neruzivo rwokuti muntu unofanirwe kupuwa mutombo nekumwise kudini.

Pakugadzirwa kwakaitwe mitombo, panoonekwawo pane mitombo imweni, yakagadzirwa yakaite mvura, inopinde mumwiiri mwemuntu kuburikidza ngekushandisirwe, zvimaphaiphi.

Mafamasi anoonekwa mumadhorobha makuru ndiwona manoungana muri kune vantu vanotengesawomo vanodzidziswa kutengeswa vantu mutombo nekuvatsanangura mamwirwo awo.

Mafamasi zvitoro zvinotengeswa mutombo zvinooneka mundau ngendau kakurutu mumataundi zvinongana zvinen mutombo wakaongororwa wakatenderwa kutengeswa.

Vakoti vanemukhumba wekudzidzisa vantu nguwa yeshe yavanenge vavhakachira chibhedhlera, veyivafundisa kubudikidza ngematenda kuitira kuti mangwani vasazobatwa ndiwozve.

Vakoti avarembi kuhamba veifundisa vanthu maringe nematenda nekuvarapa pamwepo panguvayo yavanenge vaona vane matambudziko anoda kudetserwa.

Vakoti avarembi kuite dzidziso kubantu kakurutu kumajaha ngendombi anoda kufundiswa kuitirawo kuti vasapanana nekutonda mumba dzavanenge vasingadi.

Vakoti vano hamba vei fundise vantu kubudikidza ngema tenda pamweni pakona vano puwa mapepa eku verenga kuti vaziye ngezve matenda ngemu rapirwe awo.

Vakoti vanohamba veyidzidzisa vantu kubudikidza ngematenda amweni, anoda kukasika kurapiwa, muntu akawongororwa owonekwa anaro denda rakadaro.

Vamweni vanobara vana vakaita manyambiri vamweni ngevatatu vatatu vamweni vanobara varongomuna. Vantu vakadai vanoda kudetserwa.

Vantu vanoramba veifundiswa maringe ngematenda avangadaro veidhibana nawo neku vakurudzira kuti varingirwe dzingaa ngazi dzavo kuti dzionekwe kuti hadzina matenda adzaka gumana nawo ere.

Madhokodheya nana mbuya utsanana nevakoti vanobatana veihamba veifundisa vantu ndau ngendau veivabhuirazve kuti vakagume kuzvibhehlera vanodetserwa.

Vantu vanoramba vakaunganidzwa veidzidziswa kakurutu ngematenda akadai ngokuti muntu unomwa mutombo asi denda rakona hariperi ndaramo yake yeshe unofanira kumwa mutombo.

Vakoti nemadhogodheya havarembi kuhamba veifundisa antu kubudikida ngematenda nekurapiva kwavo, vanohamba nharaunda nenharaunda.

Antu anofundiswa kugeza nyara kubudikidza ngekuti vanengana vabva kuzvimbuzi neapo pavanonga veida kurya zvikafu.

Antu anokurudzirwa kuziva nezvematenda emararia nekuti vantu havafani kuite matsvina mambatso pavo panofanogara pakahlamburuka kuitira kuti ntunga dzisabarirepo.

Vantu vanorapiwa mamhene kakurutu vakoti pavanobuda kunze kwezvibhedhlera veienda kuzvitoro veigara veiunganidza vantu, veivavheneka nekuvaringira pasina muripo.

Hwana hudoko hunoningirwawo hungaitawo hutenda hwahungasangana naho huri hudodori ungava chirumbwana kana chisikana.

Madzimai anemimba anokurudzirwa kuramba vakabvakachire zvibhedhlera veiende kuoringirwa maringe nemwana uri mundani kuti wakagare zvakanaka here pamwepo nekufema.

Madzimai anorindirwa kubudikidza ngekuda kuvhenekwa kuonekwa kuti avangadaro vane matenda anobate mukaka dzavo ere .

Ntombi dzinofundiswa padera peku shambidzika kwemiiri wadzona nenguva dzaningana veyiiteera mazuwa avo epamwedzi . Vanofundiswa zve mashandisire avanoita zvavanofanirwa kupfeka.

Kune majaha amweni anoita musayakuzwa, eyida kuzviita ungati vakadzi kubeni anongana ari majaha. Ano gura mutemo ngeku teedzere zviro zvinoitwa ngemadzimai.

Dzinounganidzwa dzeitatichiswa dzeipangiwa pamwepo ngekupiwa mabhuku ekuerenga maringe nendombi kuitire kuti dzikure dziri ndombi dzakahlamburika.

Majaha nentombi vanodzidziswa kakurutu veikura kuitire kuti mangwani vazoziye kudzingwarira nekuziye muhlobo wekuzopinda naye muwanano mwawo.

Ntombi dzinodzidziswa kusona madzoto avanoshandisa panguva yavo yavanongana vechiteera. Izvi zvinoitirwe kuti vasazodhurirwa ngekude kutenga kuzvitoro.

Madzimai vanodzidziswa kakurutu ngemadziyo avanosangana nawo mukatiwekurojwa kwavanengana vakaita vaishushwa pamwepo nekuridzwa ngevaisa vavanenge vanavo.

Vakadzi vanodada ngeuntu hwavo vanodada ngemagadzirirwe avakaitwa ngekudaroko vanokurudzirwawo kudzingwarira mwiri dzavo kuitire kuti vasahlongane nematenda.

Madzimai akatwara mimba ane zviro zvaanoringirwa kuti vaitwe asati abereka mwana kudai ngekuningira ngazi yavo kuitire kuti vakabatwa ngedenda nemwana adziirirwe.

Majaha nendombi anode kugara akadzidziswa kuitire kuti muntu wemudzimai nemudzimai havatenderwi kuti vanagadhibana kana kuti vangaite zvinoitwa ngendombi nejaha.

Vana vanodzidziswa vari vadodori kubudikidza ngemuhlobo vavo kuti indombi ere kana ijaha. Kuitire kuti mangwani akura unongana eiziya zvanosisira kuita nezvaasingasisiri kuita.

Madzimai anenga akatwara mimba anoningirwa kuvhenekwa zvitenda zvakavanda zvakadai nekuringirwa ngazi kuitira kuti mwana asazoashiravo denda kana mai vabatwa vaine denda vaone kudziirira.

Jaha nendombi vanodzidziswa yaampo maringe nekukura kwavanongana vechiita pamwepi nekuzvichengetedza nyama dzaow dzisasangana nematenda anagadai eionekwa pamaponde.

Ana adodori anodonhedzerwa mutombo veitirwa kudzivirirwa matenda avangodaro veisangana nawo kubudikidza mukati mendaramo mawo veikura.

Majaha nendombi anotamba mabhora ari kuzvikora eizokwikwidzana neekuzvikora zvintani veiona panokoniwa panongana pane vantu vakaite mbiri.

Vanthu veirumba vanokurudzirwa kudita mvura yakawanda ngekuti inongana iri mumwiri mwavo inonga yabuda pavanongana veijuwika yorashika yakawanda.

Kuzvibhedhlera zvikuru kune mphatso dzakagadzirirwa kurapa matenda kakurutu kuvanthu vanongana vakuwara, mungaa mupato nemotokari veihamba, mungaa mukutamba mabhora kana kurumba vanorapiwa veiringirwa ngemichini mikuru.

Muntu akakuwara kakuru ari kumitambo yaanengana eitamba kuchikora unoringirirwa kuzwi aendeswe kuzviibhedhleya koringirwa ungaa mwiri wake weshe ungaa musoro ungaa murenje kuti aonekwe panengana paita dambudziko.

Muntu unotenderwa kumwe mvura yakawanda kuedzana ngeuremu hwanengana eiita kakurutu vanoita mitambo yekurumba nekukhaba mabhora vanofanira kumwa mvura yakawanda yaamho.

Vanthu vanongana veirumba vanokurudzirwa yaampho kudita mvura, yakawanda, kakurutu munthu unodita mvura, yakawanda inoenderana nekurema kunoita mwiri wake.

Madhokodheya anoshandisa zvimuchini zvakasiyana-siyana, zvekuringira ndizvona muntu panguwa yaanenge eida kudetserwa denda raanenge anaro.

Madhokodheya anotsanangurira pamwepo nekuerengera munthu zviro zvaanofanirwe kuteedza panguwa yaanengana eirwara eimwazve mitombo.

Madhokodheya amweni anovhunzisa zvavanenge asingachazivi kubudikidza kwekuchinja chinja kwemarapirwe anongana eitwa vanotora masaisai vovhunzurudza veipingurwa veishandisa.

Kune zvimichini zvimweni zvakaite zvidoko zvinoshandiswazve kuringira angaa matemburicha emuntu kuti haazi kukwira ere ungadaroko eipishe mwiiri yaambo, kana kuti ingadaro iri shuga inongana yakadzakira kana kukwira.

Antu vanodzidziswa maringe nezvemasai sai kuhambiswa kwemashoko veikurudzirwa ngematenda kubudikidza ngemasaisai vamweni vanoshandisa ngekunga veibiira antu.

Muchini unovheneka mwiri wemuntu weshe. Weiringira nekukombedza panengana pane dambudziko. Vamweni vanoite matenda asingazwisisiki paabva asi akavhenekwa zveshe zvinooneka.

Vantu vanofunda zvakawanda yaambo kubudikidza ngekushandisa masai sai. Vanofundazve pakuru ngezvematenda kana ngezvechikora pamasaisaipo veivheneka veiona.

Mbo yechivantu tinoiona kubva pamashango nembiti zvakatsarukana tsarukana dzimweni mbiti dzinotidetserazve kurapa antu matenda akasiyana.

Vantu vasharuka ndivo vanonyanya kuziya mashango anoryiwa neamweniwo asingaryiwi ngevantu asi nguva imweni anongana eishandiswa kugadzira mutombo.

Imweni muriwo dzinosimwa dzeifungidzirwa kuti dzingadetsera pamuriwo dzinongana dzirizve mutombo dzinotdetserazve mundaramo dzevantu.

Muntu unofanirwa kurya marepu nemashango kuitira kuti asazoita dambudziko remundani kakurutu paanobuda kuenda kuchilavha.

Pane kamweni mashango anoonekwa mugwasha. Anongana eibetsera yaambo, pakupa antu mutombo amweni eitoryivazve ngemhuka dziri mushango.

Mimbiti yakasiyana siyana inoshandiswa kugadzire mitombo kakurutu vantu vasharuka vanoitora voichwanya chwanya imweni yoite uswa yovhingidzwa nefuta imweni inopipidzwa yomwiwa yakadaro.

Kune zvimbiti zvakasiyana-siyana zvokuti muntu akazviningira zvinoyita ngazvisina shwiro ngazvisingashandi, zvona zveyidetsera yambo kakurutu mbowa nechipunganyunyu zvinorapa yambo.

Mimbiti mizhinji inoshandiswa kugadzirise mitombo. Vantu vasharuka vanoitora voigaya. Imweni inotwiwa mumaturi, yoita uswa, yovhengedzwa nebota. Imweni inopipidzwa ichimwiwa yakaita mvura.

Mitombo yechianhu mazuwa ano inonasirwawo wotobekwe muzvitumbu muzvipepa pamwepo nemuzvibhohleya yoitawo kunga yechiyungu asi yakagadzirwa ngembiti kumakanyi yotengeswawo.

Mitombo yechiandu ikagadzirwao ngevanthu vakazvifundira inogadzirwa yororingirika ungati ngeyechiyungu esi kubeni yona inenge iri mumbiti yakagadzirwa neungwaru.

Vasharuka vekudhaya vaikuya mitombo yodhibaniswa kakurutu nebota. Vantu vorya veirye bota pamwepo nemutombo unongana uri.

Mitombo yechiantu inotogadzirwawo yakaringirika ungati ngeyechiyungu intani inotoshandiswa kuitawo kudzora kukuruta kune avo vanemapundu.

Mitombo imweni yechivantu inopipizwa yotomwiwa imweni ndoo inogayiwa imweni inotwiwawo yooanikwa yoitwe uswa yozoshandiswawo mashandisirwo amweni.

Maruwa akawanda yambo anobetsera kuvantu kakurutu vanematenda ema bhipi ne chukera. Vanooneka vei betsereka ngemaruwa arimundaraunda.

Daka rinonasirwa ngevantu vanoziya kuti ringashandei uyezve reirape matenda akadini, vamweni vanotogadzira mafuta ekudzora ndiro .

Mimbiti yechindau inokonawo kugadzirawo mitombo yakaita kunga maphiritsi kubudikidza ngekuti shasha dzinongana dzaziya mugadzirirwe wakhona, dzinogadzira.

Mitombo imweni yechiantu yakagadzirwa kuti imwiwe ngevasharukwa vega. Vana vadoodori havanyanyi kuipuwa kubudikidza ngekuti vanozodarikidze chipimo, vakashatirwa ndiyo.

Mimbiti mizhinji inooneka yeidetsera antu kubudikidza ngehuni dzekubika ndidzona asi chimweni chinengana chakakosha, kutipa mutombo nemumvuri.

Gavakava rinoshandiswe zvakawanda vamweni vanonasiya ndiro mafuta ekudzora. Vamweni vanodhunga mitombo yekumwa ikurapa kakurutu denda remundani.

Gavakava iruwa rakanaka yaamho, ruwa rinooneka reishandiswa zviro zvakawanda mukati mwekupona kweantu zvakadai ngemitombo, mafuta ekudzora.

Antu anotengesa mitombo yechi antu, vakatenderwa ngenyika kuti vakuye nekugaya mitombo veizotengesera antu kuti adetsereke.

Kune mimbiti yakawanda nemashango akawanda yaamho amweni anoshandiswa kutipa michero amweni akona anengana eitipa mitombo pamwepo numuriwo.

Mitombo yechivantu imweni aina nguwa yekuti ungaenda koitenga. Unodzipindira wega mushango. Wodzitsira wega, wodzigadzirira mutombo wako womwa.

Mitombo yechiantu chedu imweni inoonekwa yakagadzirwa yakaitawo mafuta kudai neye chirungu inoita yekudzodzwa pamaronda imweni vanoigadzira kuita mapirizi.

Mimbiti yakawanda yaamho inodetsera imweni inotipe mitombo imweni inotipe zvikafu, imweni inodhibaniswa mumiriwo dzinongana dzechibikwa yeitorapa vantu, veiryazve zvinonaka.

Kune vandu vakatenderwa kutengesa mitombo yechi andu anenge ane mapepa ekuti vakone kutengesera vamweni mitombo nekuva rapa kubudikidza nekutenderwa kwavakaitwa.

Kune vantu vanemapepa ekugadzire mitombo yechiantu , vakapuwa mapepa kubudikidza ngekupasiswa kuti vagadzire nekutengesera antu mutombo.

Mitombo yechindau inotengeswawo kuzvitoro zvinotengesa mitombo kakurutu inengana yagaiwa yaita uswa imweni yakhona vanoigadzira vobeka muzvitumbu yakaita mvura.

Kune mashango akasiyana siyana. Mashango aya anengana ari mutombo akadai nemushani. Neamweniwo mashango atinoona mumaminda. Akachwanya chwanya anogadzira mutombo kana kupipidza antu wotomwa.

Mbowa inoshandiswe kuita mutombo, pamwepo nekuita muriwo. Vantu vazhinjitu vanoishandisa kuite muriwo vasingaziyi kuti mutombo.

Mashango akawanda yaambo anodetsera kuvantu kakurutu pamutombo. Vamweni vanoziya kuti anongana eiryiwa vano betserekazve pakuryiwa.

Mitombo yechivanthu yakawanda inogadzirwa kakurutu nhevanengana veiziya kugadzirwa kwawo nekushandiswa kwawo nechipimozve chinengana cheitorwa.

Takaningira mashango pakoneke kuti rimwe narimwe rine kubetsera arinoita andu pamwepo nezvipuka zvipuka zvioone mufura wekudya abdu eyione muriwo nemutombo.

Muchukuwawa ishango rinodakarirwa yambo kakurutu antu achembera anorida kurirya ngekuti rinodzivirira matenda akadzarukana dzarukana.

Akaita ana chipunganyunyu anodetsera yampho kakurutu matenda emundani azvina kuti muntu mukuru kana mwana mudoodori weshe unodetsereka neshango iri.

Mimbiti yechivantu aidi kuti weshe weshe angotora imweni yakona inoremadza inotodewo vantu vanoziva ngezvayo kunyanya vasharuka.

Zvipunganyunyu mashango anodetsera vantu kubudikidza ngemitombo. Zvinorapa yaambo kakurutu mundani neavo vanongana veibudisa mututu wakashata.

Maruwa akatsarukanatsarukana maruwa aya anotidetsera yamhoo kujekesa nharaunda pangaa pamizi dzedu anodetserazve kuti nyuchi dzinouya dzeibara uchi hwadzo hunozoshandiswazve ngeanhu kurapa ndiwo.

Mimbiti yechando inoda kunyanya kutsiwa ngevantu vanoiziya kuburikidza ngekuti ukatsa usina kuziya unotsa neusikamwiwi, unouraya

Mashango akawanda yaambo anokwanisa kuitiswa mutombo. Amwenizve anoryiwa ngemhuka opedzepo vantu vomaitazve miriwo.

Kubudikidza ngembiti nemapfiba antu anoona kudetsereka kwakawanda ingadaro iri michero, ingadaro iri miriwo inooneka mumashango.

Mimbiti nemashango mitombo takazviringira zvvakasvipira zvinongana zveitovaradza pfungwa ngekudaroko zvinotorapawo zvakadaro uyezve tinozotomwawo mitombo ngekuburikidza tatsa nzinde topipidza.

Mashango akakoshere muntu weshe azvineyi kuti muyungu kana munhu wekusvipa anodetsera yaamho mukati mwendaramo dzemuntu weganda rimwe ngarimwe anotipa mutongo nezvikafu kumwe...........

Mimbiti mizhinji inorapa, kakurutu inorapa matenda akawanda uri mbuti umwe. Matenda akadai ngemarariya, matenda akadai ngemundani pamwepo nemarwadzo.

Mashango akadai ngembowa, bangarara, anoshandiswa kupa antu mutombo, eishandiswa zve kugadzire muriwo unodetsere antu pakurya.

Zvakadai ngembowa bangarara anoshandiswa kuitiswe mutombo pedzezvo vantu vanodetsereka yaamho ndiwona ngekuuite muriwo.

Mashango akawanda anoshandiswa kugadzira mutombo kakurutu anoonekwa mundau dzakaita matundu pamweniwo ndoanoonekwa yakaita mubani inopisha.

Kune chimbiti chinozi chipunganyunyu. Chimuti chinorapa matenda emundani kakurutu kuana adodori asi nevasharukwa vanoonekwa veichishandisawo.

Miti imweni yakadai ngemikatapeya nemigwavha inoshanda zvakawanda yaamho kuburikidza ngekuti inogadziriswe mitombo yotopazve michero.

Miti nemashango zvinodetsere vantu nembuka. Mbuka dzinorya mashango dzeitorapikawo ndiwo mashango aya. Vantuwo vanotorawo veigadzire mutombo pamwepo nekutorya amweni akona anoryika.

Kune mashango anoshandiswa nevantu kugadzira mitombo amweni eshandiswazve kugadzira muriwo kubudikidza ngekuti runongana reirwuwa ere.

Mimbiti yakadai ngemukatapeya mupopo inodetsera yaambo kakurutu vanenge vane matambudziko eshuga nematambudziko engazi dzinoramba dzakakwira vakamwa vanodetsera yaambo .

Mushana unoshanda zvakawanda yaambo angaa magotsorwa wakadetsera vantu nguwa yebesha mupengo vakarapika kubudikidza ndiwona vamweni vaimwa vamweni veifukira.

Angaa maruwa angaa mashango chimwe nechimwe pechinangana chiri chine zvachinodetsera mukati mwendaramo dzevanthu amweni mashango anoryiwa kuita muriwo amweni ndiwo anoshandiswa kuite mitombo.